Man atabo makiketo tye i mukeka mukeka ni kipeto apeta kipeto kitenge i ngete i iatabo ni tye i ye pul pul maki bito ki ma peki bito, ento pul mapeki bito ni bedo calo pul makiboka aboka.